Umbalisi usiza abantwana abancinyane okutsho ukubana kusesikolo sezingeni laphansi lapho okuqalwa khona izifundo zabantwana abancane.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi abancinyane bahleli phansi belombalisi wabo okukhanya kukhona abafundisa khona.

Indawo enhle ebukeka ilezihlahla ezinhle lezindlu ezibonakala kude, okutsho ukubana kusesikolo semfundo yaphansi okufunda khona abantwana abancane.

Indawo enhle ehlanzekileyo, kulabantu emagcekeni okutsho ukubana kusesikolo semfundo yaphansi, laba kungababalisi baleso sikolo kumbe abazali abavakatshele lesisikolo.

Umduli olesivalo okukhanya kuyindlu enkulu okusho ukubana kusesikolo semfundo yaphansi lapho abantwana abaqala khona izifundo zabo.

Imiduli emikhulu okulendawo yokudlalela ngemuva kwayo okutsho ukubana yisikolo esifunda abantwana bemfundo yaphansi.

Abantwana abahlutshwane bahleli emabhentshini, amanye engelabantu engithemba ukubana kusesikolo semfundo yaphansi.

Esibhedlela kulemibheda eminengi etshiyeneyo. Ikhona imibheda ephiwa abantu ababelethileyo. Umuntu engabeletha uhlala insuku ezintathu esesibhedlela.

Abantwana ezikolo lemfundo yaphezulu basendlini enkulu lapho abafundiswa khona langemsebenzi yokwenza ngezandla ukuze baphume beqeqetshile.

Abantwana abasesikolo semfundo yaphezulu, abafundela lemisebenzi kuleso sikolo, ukuze bephume sebe qeqetshiwe lasemisebenzini.

Abantwana bahleli emabhentshini bayabhala okutsho ukubana kusesikolo semfundo yaphezulu njalo lesi sikolo sifundisa imisebenzi yezandla.

Ezikolo zemfundo yaphezulu lapho abantwana abafundiswa khona ukufundela imisebenzi ukuze baphume beqeqetshile ngemisebenzi

Ezikolo zemfundo yaphezulu abantwana abafunda ngezifundo zokusebenza ngezandla bahleli ethebulini okulokudla phambi kwabo abakuphekileyo

Indlu enkulu elabantwana abanengi kukhanya kusesikolo semfundo yaphezulu okufundela khona lemisebenzi kukhanya babhala imihloliso yokuba qeqetsha.

Indlu okuyisikolo sokufunda njalo lokufundela ukupheka okulamabhodo amahle nampa bebathathu bayafunda ukukwenza lokhu.

Ezikolo zemfundo yaphezulu lapho izifundi ezifundiswa khona kanye lemisebenzi ukuze baphume beqeqetshile lasemisebenzini abayifisayo

Indlu enkulu elezitulo kanye lamatafula okutsho ukubana kusesikolo semfundo yaphezulu lapho abantwana abafunda khona kanye lemisebenzi.

Abantwana bahleli phansi umbalisi umi engithemba ukuba usesikolo semfundo yaphezulu. Bayafunda besizana.

Esikolo semfundo yaphezulu lapho abantwana abafunda izifundo ezahlukeneyo. Ngezikhathi ezahlukeneyo okusho ukubana baphuma bephumelele kahle kukho konke abakufundayo.

Kuhlanzekile kuleyindawo okulemduli emkhulu, okusho ukubana yisikolo okufunda abantwana semfundo yaphezulu lapho abafunda khona okunengi.

Indawo enhle elomgwaqo omuhle okutsho ukubana ngoya esikolo semfundo yaphezulu abantwana abahamba khona bephephile.

Kuhle kuleyi ndawo okula bantwana besikolo abemi abanye behamba okutsho ukubana kusesikolo semfundo yaphezulu.

Umgwaqo omuhle ohlanzekileyo okulendlu enkulu esandleni sokunxele engithemba ukubana yisikolo semfundo yaphezulu lapho abantwana abafunda izifundo ezahlukeneyo.

Abantwana baqoke impahla zesikolweni okutsho ukubana yisikolo semfundo yaphezulu. Bamile balalele abakufundiswayo.

Indlu enkulu elezitulo lama bentshi okutsho ukubana kusesikolo ysemfundo yaphezulu lapho abantwana abafunda baqeqetshwe khona .

Umduli omkhulu obonakala ulezitezi lamawindi amanengi. Kutsho ukubana yindawo okufunda khona abantwana bemfundo yaphezulu, ababaqeqetsha khona, iyunivesithi.

Indlu enkulu, ebonakala phakathi izitulo kancinyane okusho ukubana yikilasi okufunda khona abantwana bemfundo yaphezulu i univesi

Indlu enkulu elezinto ezahlukeneyo lemishini ehlukeneyo, okusho ukubana kesesikolo semfundo yaphezulu iYunivesi lapho abantwana abafunda izifundo ezahlukeneyo.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kuhle bayafaka kahle izincwadi emashelufini amahle ukuze zihlale zigcinakale kahle.

Kuyindlu enkulu ebonakala abantu kude, abanengi okutsho ukuthi kusesikolo semfundo yaphezulu inyuvesi lapho abantwana abaphuma beqeqetshwe khona.

Indlu enkulu elemitshina ehlukeneyo eminengi okutsho ukubana kusesikolo semfundo yaphezulu, i University, kulapho abantwana abafunda khona izifundo ezahlukeneyo.

Kwakhiwe kahle kulamaluba amahle lemduli emikhulu ebonakala kude okusho ukubana yisikolo esemfundo yaphezulu okuqeqeshwa khona i nyuvesi

Kuyindawo enhle , elotshani obuhle obusikwe kahle. Okulezindlu ezinkulu engithemba ukubana kulapho okuhlala khona abantwana beuniversity bachayile impahla zabo phandle .

Indlu enkulu ehlanzekileyo okutsho ukubana yisikolo semfundo yaphezulu lapho abantwana abaphuma beqeqetshile iyunivesi.

Imibheda emibili etshengisa ukubana ndindawo yokuhlala abantwana besikolo semfundo yaphezulu abaeqetshwa khona i univesithi.